Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun oomishaawwan warshaalee fi dhaabbattoota garaa garaa irraa yookin biyyoota alaarraa gara biyya keessaa galfamuudhaan akkasumallee qotee bultootaa fi namoota biyya keessaa garaa garaa irraa walitti qabamuun namoonni akka bitataniif dhiyeeffamudha.

Arkiteekcharii jechuun saayinsii ijaarsaa yommuu ta'u, akkaataa itti fakkiin ijaarsaa ijaaramuu fi adeemuu qabuu fi ijaarsa jechuun immoo waanta ijaaramuuf karoora keessatti qabamedha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nuti mana jireenyaa yookiin bakka jireenyaa keessa jiraannu keessatti fayyadamuudhaan jireenya guyyaa guyyaa keenya gaggeeffannuudha.

Ji'oogiraafii jechuun damee saayinsii kan waa'ee argamaa, teessuma lafaa fi uummataa qoratu yommuu ta'u, seenaan immoo akkaataa dhufa ilma namaa kan qo'atudha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko yookiin bakka tokko jiraatan, kan walitti dhufeenya hawaasummaa qaban yommuu ta'an, dhiigaa fi qomoodhaan garaa garadha. Garuu maatii jechuun walitti qabama hidda dhaloota tokkoo kan mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Daldalaa jechuun nama jireenya isa guyya guyyaa mi'aa yookiin oomishaalee tokko tokkoo bituudhaan bakka biraatti geseee gurguruu bu'aa yookiin gaalii irra argatuu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti bitaaf gurgurtaan geeggeefamuu.

Qoricha aadaa jechuun bifa ammayyaan kan hin oomishamne kan namoonni yeroo duriittis ammattis abboota irraa dhaaluun itti fayyadamaniif dhukkubarraa of eeguuf kan itti dhiimma ba'anidha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun karaa ittiin namni dhuunfaan yookiin gareen yookiin dhaabbatni tokko ergaa, dhaamsa, beekumsa, dandeettii uummataaf qooduu barbaade ittiin dabarfatudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajila mootummaan yookaan qaamni Miti-Mootummaa yookiin immoo namoonni dhuunfaan hawaasaaf yookiin uummataaf kennanidha. Isaan keessaas kanneen akka tajaajila fayyaa, tajaajila barnootaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Amantaa jechuun sirna qindaa'e ittiin namoonni haala ilaalchaa akkasuma seerotaa fi haala kabaja ayyaanaa fi haala jireenya isaanii fi deddeebii waaqasaanii waliin qaban ittiin agarsiisanidha.

Maashinoota jechuun meeshaalee namni jireenya guyyaa guyyaa isaanii haala salphaan gaggeeffachuudhaan wantoota uumamaan jiran irraa hojjechuudhaan itti fayyadamanii fi namootaaf faayidaalee garaa garaa kennuu kan danda'anii dha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaalila uumataa tokko yookaan hawaasa tokkofii dhimma bu'uuraa jireenya isaa irratti kannen akka fayyaa tajaajilaa gara garaa irratti kennamudha fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa mi'aa qenxee, qenxeedhan kan gurguramuudha jechuudha.

Oduu jechuun odeeffannoo dhimma tokkorratti yookiin waa'ee nama tokkoo irratti nama biraadhaaf yookiis hawaasa bal'aadhaaf, odeeffannoo kennuudhaaf waanta sana akka hubataniif gabaafamu yookaan itti jiru dubbatamudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nuti mana jireenyaa yookiin bakka jiraannutti fayyadamnu yookiin jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti dhimma itti baanudha. Meeshaalee Waajjiraalee jechuun immoo meeshaalee nuyi bakka hojii keenyaatti jireenya keenya guyyaa guyyaa geggeeffachuuf itti fayyadamnudha.

Geejiba jechuun sosochii namni tokko dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan bakka tokkoo gara bakka biraatti gaggeessudha. Konkolaataawwan jechuun karaalee nuti ittiin geejibamnu keessaa isa beekamaa fi baayyee itti fayyadamnudha.

Amantaa jechuun sirna qindaa'aa akkaataa jireenyaa, akkaataa ilaalchaa, akkasumas haala ittiin jireenya saba tokkoo fi akkaataa waaqeffannaa sabni tokko waaqa isaa ittiin waaqeffatu kan ibsuu dha.

Maashinoota jechuun waantota namni jireenyasaa guyyaa guyyaa keessatti jireenyasaa haala salphaa fi haala bareedaa ta'een geggeffachuudhaaf wantota uumamaan jiran irraa walitti fidee hojjetee itti dhimma ba'udha.

Barumsa jechuun karaa namni tokko erga dhalateetii waanta hin beekne ittiin baruudhaaf waanta bare kanammoo ittiin calaqqisiisuuf namoota biroo barsiisuudhaaf itti fayyadamu isa guddaadha.

Qonna jechuun damee hojii kan namni tokko lafa qotuudhaan, sanyii facaasudhaan, oomishaawwan achirraa sassaabame gabaadhaaf dhiyeessuudhaan galii fi bu'aa irraa argatuudha.

Daldaalaa jechuun; nama jireenya guyyaa guyyaa isaa oomishaawwan yookiin mii'oota bakka tokko bituudhaan bakka biraatti geessee gurgurudhaan jireenya guyyaa guyyaa isaa geggeeffatudha. gabbaa jechuun immoo bakka itti namni bituufi gurguru itti Wal arguudhaan itti bittaaf gurgurtaa geggeessanidhaa.

Daldalaa jechuun nama jireenya guyyaa guyyaa isaa mi'a yookaan wantoota bakka tokko bituudhaan bakka biraatti deemee gurguruudhaan bu'aa irraa argatu dha. Gabaa jechuun bakka itti namni mi'a nama irraa bituu fi walitti gurguru dha.

Siyaasa jechuun karaalee itti namoonni gareedhaan ta'uudhaan, tokkummaa uumuudhaan mirga isaanii itti gaafatanii fi akkasuma illee faayidaa dhuunfaa isaanii itti gaafatanii fi kabachiifatanidha.

Ogummaa jechuun beekumsa gadi fagoo namni waanta tokko irratti qabu yookiin hubannaa addaa namni waan tokko irratti qabudha. Aadaa jechuun immoo akkaataa calaqqisa eenyummaa saba tokkooti.

Muuziqaa jechuun; sagalee qooqaa qabeessa meeshaalee uumamaaf nam-tolchee jiran irraa uumamu meeshaalee kana walitti busuudhaan ribuudhaan ykn afuufudhaan argamudha

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosa nyaataa uumamaan biqiltoota irraa argamanii yemmuu ta'an, kuduraalee fi muduraaleen kunis lubbu qabeeyyii fi namootaan kan soorratamanidha. Isaan kunis fayidaa gurguddaa ni qabu.

Bineensota manaa jechuun Beelladoota jedhamuun kan beekaman yommuu ta'an; amalaanis namootatti madaqanii kan namoota waliin jiraatanidha. Bineensota alaa jechuun immoo kan namootatti hin madaqneefi bosonaa fi wantoota gara garaa keessa kan jiraatanidha.

Ogummaa jechuun beekumsa gadi fagoo yookiin hubannaa addaa namni tokko dhimma tokko irratti qabuu dha. Aadaa jechuun immoo calaqee eenyummaa Saba tokkooti. Kunis haala jireenyaa fi haala uffanna saba Sanaa kan ibsuu dha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee namoonni waanta yaada isaanii keessaa qaban yookaan ergaan isaan bira jiru namoota birootti dabarsuudhaaf irratti barreessanii fi ittiin barreessan kan of keessatti hammatudha.

Oduu jechuun madda odeeffannoo saba tokkoof yemmuu ta'u, kunis karaa itti odeeffannoon qaama tokko irraa gara itti darbu yemmuu ta'u .

Daldala jechuun hojii namni bituu fi gurguruudhaan raawwatu yemmuu ta'u iddoo waanti kun itti ta'us gabaa keessatti. Gabaan bakka ittii namni bituufi namni gurguru wal argu yemmuu ta'u

Arkiteekcharii jechuun saayinsii waa'ee ijaarsaa, akkaataa ijaarsaa fi maalummaa ijaarsaa qoratu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo waanta arkiteekchariin hojjetu yookaan ijaarudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijaarsawwan kanneen karaa mootummaa yookiin miti mootummaa yookiin namoota dhuunfaan uummataaf godhaman kan uummanni itti tajaajilamanidha. Isaanis kanneen akka dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa fi daandiiwwan.

Faayaa jechuun meeshaalee bareedinaa namoonni miidhagina uumamaan qaban akka calaqqisee mul'atuu dhaan qaama isaaniitti godhachuu dhaan fsyyadamani dha. Faayaaleen kunis wantoota uumamaan argaman kanneen akka albuudaa fi dhagaawwan gara garaa irraa hojjeramuu danda'u.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun maal jechuudha? Kitaabota, Matseetii fi gaazexaawwan jechuun karaalee itti namoonni beekumsa ,ergaa, beekumsa, dhaamsaa fi beekumsa dabarfachuu barbaadan namootaan ittiin gahanii keessaa tokkodha.

Siyaasa jechuun karaa itti namoonni gareedhaan ta'uudhaan tokkummaa uumuudhaan, mirga isaanii itti gaafatanii fi faayidaa mataa isaanii itti gaafatanii fi itti gaafachiifatanidha.

Hawaasa jechuun walitti qabama uummataa kan hidda dhiigaan garaa gara ta'an waitti qabamaan bakka tokko jiraatan yoo ta'an, maatii jechuun ammoo namoota hidda dhiigaan wal fakkaatan bakka tokko yookiin mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Ogummaa jechuun beekumsa namni tokko waa'ee dhimma tokkoorratti yookin hubannaa waliigalaa namni dhimma tokkorratti qabu yemmuu ta'u haala jechuun calaqqee eenyummaa saba tokkoo yookin uummata tokkoo kan ta'edha.

Barumsa jechuun karaa ittiin namni dhalate tokko wanta hin beekne ittiin baruuf wanta bare kana ittiin calaqqisiisuu fi namoota biroon illee akka ittiin baraniif ittiin itti fayyadamuu fi isa guddaa dha.

Beeksisa jechuun karaa ittiin namoonni dhuunfaa, gareen yookaan dhaabbati tokko odeeffannoo, ergaa, dhaamsa akkasuma wantoota garaa garaa ittiin hawaasa bal'aa bira yookiin namoota dhimmisaa ilaallatu bira ittiin geessisuudhaaf fayyadamanidha.

Asxaa jechuun mallattoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan aadaa isaa, haala nyaataa isaa, haala jireenyaa isaa ibsu yommuu ta'u kunis alaabaa irratti kan argamudha.

Siyaasa jechuun karaa ittiin namoonni gareedhaan, tokkummaadhaan gurmeessuudhaan mirga isaanii yookiin fayidaa mataa isaanii ittiin gaafatanii fi baranidha.

Uumamaa jechuun maali? Uumamaa jechuun wanta harkaa naman hn hojeetamne ykn nam-tolchee hin taanedha. Naannoo jechuuno? Naannoo jechuun bakka nutti jiraannu bakka nun keessa deddebinuufi namoota wajjin walitti dhufeenyaan jiraannudha.

Geejiba jechuun sochii bakkaa tokkoo bakka biraatti gaggeeffamudha. Turizimii jechuun sochii bakka tokkoo bakka biraatti gaggeeffamu kaayyoo bakka sana daawwachuudhaaf deemamu yoo ta'u, immigireeshinii jechuun immoo bakka sana jiraachuudhaaf godaansa yookiin deemsa gaggeeffamu jechuudha.

Kopheewwan jechuun; gosa uffaataa dhalli nam faayyadamuu keessa tokko ta'ee Kan milla keenyaatti godhanuudha. Kunis fayyaa Milla keenyaadhaf akkasumallee dhukkubaalee karaa milla keenyaa seenudhaan qaamoota keenyà biroo miidhuu danda'an irraa ittin Kan of eegnu jechuudha

Manneen dhugaatiifi manneen nyaataa jechuun; bakka itti nyaataaf dhugaatiiwwan itti qophaanni bitaaf itti dhiyaatanifi namoonni immoo irraa bitaani faayyadaamuu danda'aanidha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila qaamni mootummaa yookiin miti mootummaa namoonni dhuunfaa hawwaasaaf dhimma bu'uura ta'e irratti kennan yoo ta’u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa namni qeenxeedhaan gurguru jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nuti mana jireenyaa keenya keessatti yookiin bakka jiraannutti fayyadamnu yommuu ta'u, jireenya keenya guyyaa guyyaa haala gaariidhaan gaggeeffachuu fi haala salphaa ta'een fayyadamuudhaaf gargaaramna.

Faashinii jechuun akkaataa uffannaa saba tokko yookiin naannoo tokko keessaa yeroo murtaa'aa ta'eef turuu fi yeroo sunitti fudhatama qabudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa kan jedhaman bakkoota itti namoonni nyaataa fi dhugaatiin mana isaanii keessatti hin arganne maallaqa ofiisaaniitiin bitatan argatanidha.